Ɗo nder shaago, salum jei rowɓe. O ɗo jokki gaasa ɗo ɓe ɗo ƴoona ɗum atashimen. Ɓe ɗo ɓedda juttungo gaasa hoore be maajum.

Abaya on, ɓalejumɗo, oɗo diri lalle ha koli jungo mako, oɗo lowi halagare.

Ɗoo Piirawal on, Piirawal maaju bee nasaɗa jahaale bee maajum. Ɓe ɗo dilla gure ɗuɗɗum, musamman gure mawɗi mawɗi, irin ko shaafi Istambul, Singapo, Kemerun bee Nijeeriya. Ɓe ɗo nasta ngal waɗa jahaangal bee maagal yaha hijju bee ko nanndi bee may.

Himɓe, ɓe ɗo dilla sallikere. Woɓɓe maɓɓe, ɓe ɗo dilla be kosɗe. Woɓbe maɓɓe bo, ɓe ɗo va'i mashin. Ɓe ɗo dilla sallikere.

Kansilajo hukumar je pamaro wolwaɗa be sahu kala hitade pat ɓeɗo waɗaɗum nonnon.

Goɗɗo ɗo joɗi ha ofis mako, ɓe himɓe ɗiɗi nasaraen. Ɓe yilli mo, ɓe wari ɗiga leɗɗi yasi. Ɓe ɗo yonaɓe jakaɗa'en.

Ɗo magi’on be do naftira be majum ha takai gam bedda belungo takai majum bedo lwa dum boa hako be ko nanni be majum.

Robe ɓeɗo joɗi nɗer julurde ɓeɗo heɗitaa tabsiru, goto ɗo dari ɗo nafa odo suddi hijabi zargina, ɓo oɗo haddi gudel zargina be ɗanejum.

Pali waɗugo ndiyam on ɓeɗo silijolloji nyneteɗum jas ndiyam on ɓe lowata totton ɓe yaha ɓe naftira ha firij nynoteɗum dispensa.

Nyemban wuju go je ɓikkoi keccon.

Do bo dum nyebbam on eyona dum kilinza, bedo wuja dum habandu gam waltina be laral bedda fodungo laral itta putte putte musamman harobe hambe naftirta be mai.

Nyamndu, jey nyoonata gusgus.

Ɗo sufaina on ɓeɗo ɗyona ɗum eten ringin ɓeɗo vo'itina mashin mota be keke.

Ɗooɗoo "rimut" ɓaleejum, gootel maajum bo "dekoda" jey "DSTV" ɗum "anteena" on jey a laarata lesɗe feere-feere a laara habaruuji bee hunnde "waasan koykoyo".

Do ɗum agwagwoa challe on je laɗɗe. Be wari be ɗo ɗura ɗum ha sare. Be ɗo naftara be majum vo’itina cie'ji. Be ɗo hirisa ɗum bo nyakadum.

Ɗobo deftere waɗo habaru on je ardiɓe julurɗe leddi Kano.

Guduma ɓe ɗo sili ɗum be pinchis. Guduma ɓe ɗo naftira be majum fiya kuusa ha dou katako. Pinchis bo ɓe ɗo yewa jamɗe be majum, ɓe yewa kuusa.

mootaaji ɗo jeri nyooneteɗum eskaveto, ɓe ɗo wasa maaje be mai, ɓe ɗo vo'itina laabi, ɓe ɗo wasa lambatu, be ko nandi be maajum.

Yeri dankunne on bedo ƴona dum GL, bedo feda dum ha noppi bedo faunira be mai diyam silva be gol.

Ɗo ɗum gareya beɗo vakka ɗum yimira be majom.

Debbo oɗolowi yeri ha noppi mako nyonete ɗum manne ndiyam gol.

Ɗo ɗum lalle on be jawe, be agogo, ɓeɗo yona ɗum dayt inde lalle majum.

Ɗo ɗow palo suɗu. Ɓe ɗo yona ɗum tiriɗi. Ɓe waɗi ɗum ɓe piopi, ɓe penti ɗum ɓe waɗi sikiredin. Ɓe lowi pitirrla ha nɗer triɗi majum.

Ɗo mayo on mapindiwa masin, da kombowal ɓeɗo naftira be kombowal majum era, nden wada jahale be majum hagure dayi badiɗum, woɓɓe bo ngawa lidi.

Debbo ɗo joɗi ɓe loti mo gasa mako, ɓe ɗo fortinaka ha shago salom.

Piyon je sorugo, ayon eɗo naftira ɓe majum wogga karéh bornugo ɓe ko nanɗi ɓe mai.

Ɗo sufana, be skul draiver, be pinchis. Ɓeɗo naftira be majum haɓɓa hunde ba'etega mashin musamman mota peppetel. Ɓeɗo naftira ɗum ɓe firta tivi be radiyo be ko nandi be mai.

Do bo tire on bedo naftara be majum tire da paranti ojeri, tiredo be naftara be majum bedo lowa nyamdu hato ton den bawo nyamdu bo bedo lowa kula je nyamdu majum hadomai .

Korowal yonete ɗum embasy be filo mun ɓeɗo joɗa dou majum.

Tari gam: Ɓeɗo naftira be majum takka katonji be ko nandi be mai.

Goɗɗo oɗo dari be mbewa ladde, oɗo nder laɗɗe majum ɓeɗo awii butali be leɗɗe zaiti.

Ummatoore wari julurde maunde, jumɓare. Ɓe ɗo habda nastugo nder majum ɓe jumɓa.

Ɗo pucchu, goɗɗo ɗo dou pucchu oɗo fija fijirde polo.

Ɗo bo ɗum toci on, ɓe ɗo naftira ɓe maajum jemma to waɗi ɗo valla laɓɓina ɓe lawol, ko irin ha nyipre nder sura nonnon to ɓe nasti, ɓe ɗo huɓɓa ɗum holla ɓe jaingol ha babal nonnon, ɓe ɗaɓɓita hunde be maajum.

Ɗo bo do na'ura on ɓe ɗo naftira be majum sorɓa marori, sorɓa butali be gauri.

Ɗo nyamdu on ɗo nder tek awe ɓeɗo yona inde nyamdu majum mash mash kanjum inde majum be ko kumbo he’i ha dou majum be payos.

Amako to ɓe hirsi dabbaji laral majum oro voitiam bedo waɗa paɗe be majum bedo wada agogo jungo agogo be mai ɓeɗo waɗa bel ɓeɗo waɗa boro vakkugo be majum.

Ɗow canti on ɓe ɗo sora defteji ontnum bookshop ɓe ɗo sili defte.

Ɓeɗo joɗi lowi gareji oɗo jogi tasburgol goto ɗo joɗi lowi gare kala zargina oɗo hifni hufinere damanga, oɗo bo ɗo ɓorni gare raneol oɗo hifni hufinere zanna bukar.

Ɗow lekki on ɓe ɗo yara ɗum ɗo lecca ɓoe.

Ɗo debbo oɗo fauni oɗo ɓorni gudel nyonteɗum haya taget, oɗo suddi gele swiss, oɗo lowi halagare oɗo didi lalle ha jungo mako.

Do sarka, on je ndade be noppi bedo faunira be majum sarka, onjerobe.

Ɗobo silin on je jamanu. Ɗon peterlaji ha totton be ɗo ƴona ɗum tiriɗi. Tiriɗi majum be ɗo chanja launi majum ɗaban daban. Warta ɗum boɗejum, warta ɗum ballejum be zargina. je poune suɗu on.

Ɗobo Shalallu'on, Chen je Kosɗe je Paune Hunde Rouɓe ɗon nder Chago ɓeɗo Sorraɗum Kolo Silva.

Dow korowal ɗon, ɓe ɗon ƴowna innde korowal maajum emmbasi. Kala zargiina ɗo hoosa yimɓe tati dow korowal maajum.

Ɗo bo ɗum tiggo leeso on ɓeɗo wala do majum be lowana ɗum m dollof be wala do mai.

Ndiyam sabulu on ɓeɗo ƴona ɗum likuit, ɓeɗo lotira jungo be majum, ɓeɗo laiɓira, ɓeɗo lota bo gilasji be majum be konandi bannin.

Ɗo nyebbam gasa on, nyebbam majum ɓe waɗi ɗum be ɓukkon leɗɗe zaytun. Ɗo borwina gasa ɗo ɓalwina gaasa ɗo juttina ka.

Ɗo robaji kontena on. Ɓe ɗo sili ɗum roobaji containa majum be naftata be majum ɓe ɗo lowa citta totton, ɓe ɗo lowa sigaji ni ɗuɗɗum, musamman hunde jei defetendu, baskoje jerɗum, ɓokko be ko nandi be mai.

Ɗo lemu on be a yaba, be cankana, ɓeɗo nyama ɗum.

Beɗo sili nyebbam paune. Cottes bedo lowa dum ha peɗeli be aichaɗo. Be lowa ɗum ha lasi gite. Be ha ai buraus, be nyebbam beɗo huja dum ha banɗu urɗum masin.

Ɗo motawa ɗo companiwa marsandis ɓeɗon d j wagun g63 2019 model ɓeɗo va’anga waɗa jahale be mai be ko nandi be mai.

Ɗo riga on be sarla, be calallu. Kanjum ɓe ɗo ɓila ɗum ha dande calallu ɗo.

Ɗo ɓeɗo ƴona ɗum istention waya, ɓe ɗo hauta ɗum ha laantarki ɓeɗo chaja lengur matotiran, ɓeɗo larda ɗum tivi be majum, ɓeɗo chaja tosilam, be ko nandi be mai.

Ɗo ɗum akwati tuls on, je electricen, ɗo ko wali nder majum scriw ɓeɗo firta not be majum ɓeɗo haɓɓa be majum,

Do lode lope on bedo ƴona no be wadi dum gaɓare ,bedo lowa ndiyam der majum ndiyam fewa masin.

Do bedo loo be do ƴona dum gotello jawe jungo on gotel do bo dum agogo, be do naftira be majum be lara wakkati ha agogo je jungo.

Firiza on ɓeɗo siga ndiyam ha totton warta ɗum haire kankara wato ice, ɓeɗo siga kusel, ɓeɗo siga liɗɗi ta totto vonna, ɓeɗo dirɓa tattase siga ɗum ha totton ta vonna.

Ɗo baaba on, o ɗo jooɗi be ɓii mum, o ɗo jooɗi hifni hifneere maako, zanna bukar ɓe ƴoonata nde, be jompa maako kaptan, ɓe waɗi kuugal kompiwta, haa daande jompa may, ɓinngel may bo, ɓorni suweeta.

Ɗo battaru ɗo nder majum nyebam muhabbatu sauda, ɓe ɗo wuja ɗum, ɓe ɗo yara ɗum, lekki on, lekki hunde ɗuɗɗum ɗo nyaunda ha ɓandu ɓi-adama.

Ɗo der kanderu on ɓe ɗo vi'a ɗum kiccin, ɓiɓɓo rooɓe ɗiɗo ɓe hauti koliji maɓɓe ɓe vurtini hatumere je yide be ɗo vi'a ɗum lof, ɓe vurtini haa tumere berde je yide.

Ɗo paɗe on, ɓaleje be boɗejum, ɓeɗo ƴona inde paɗe majum hafchu, ɗon kovas, ɗon je ƴonata ɗum italy, ɗon lakostei, ɗon kilak inde paɗeji majum, ɗo jilliiri kilak.